nu wolaytta asay yeehuwaa wodiyan maayiyo bullukkoy woykko afallay giigiyaage giigidi asay shammanawu giigi uttis.

Issi kare meddoossatu qoodaan qoodettiya balliyaara woykko agguntaadan caddiyaagaara de'iyaagee beettees. Ayokka sunttaay quxxarssaa gettettees.

naa"u naatinne naa'u biskkilitee qorqqoruwaan direttida keettaa achchan eqqiidosona. he naa"u naatuppekka issoy biskkeletiyaa eekkidi laaggidi baana hanees.

coora asa kuushiyaan urqqaappe merettiyaa nu go'ettiyoo so miishshatti coorattidi shiiqqidi uuttidosona. hegeetussikka sunttay jabaanaa, shaatiyaa malattees.

Issi asa gedee milaatiyage oorattaba woykko sauuriya giixidi eqqiis. He eqqido gasoykka asay yidi i gixi uttidoga beidi bayo gixanawu shammo giyogana.

dere masatiya xoqqa sohuwan mitatti beetoosona. he mitatussika meray adil'e. woni doozati baynnaakko asay wannana dii! taan doozata qopiyoode tassi qoppete qopete adhdhena qassi doozata tokkidi dichchidi naagiyooge qassi daro go''a immees.

Issi tashiyara de"iya mittaa achchan eqqida wogga taappeellan wolaytta sooddo yaagiynne yaaqoob hootel yaagiya xuufee beettes. Hegeekka ogiya achchan de"iyoge erettes.

beni wode nu wolaytta asay keexxiyo keettay, woykko maata keettay barkka, dozatu giddon keexeti utiis. hegeekka asay daanawu maadees.

Kuttuwappe beetiya qoodaan hasttamaa gakkiya phuphuleti ba uttiyo miishshan asay yiidi hegaappe shammanawu giigi uttiddossona.

Issi wogga tashiyara de'iya mittaa achchan zo'o meran keexettida qorqqoro keettaa sinttan naa"u qeeri naati eqqidosona. Ha eqqida qeeri naatikka keettaappe kiyidi harasaa biiddi diyaba milatoosona.

Dozappe beetiya asay maanawu maadiya ayo qassi meraykka bicca gidido muuze asay yidi shammanwu kaqqetti uttis.

Nib internashinal bank yaagiya keettaa karen heezzu motoretinne oyddu attuma asati beettoosona hegeetuppekka issoyi motoriya bolli uttin attida heezzati sa"an eqqidosona.

Isso bitanee wolaytta dungguzaa maayuwa maayidi barkka uttiis. Ha uttida bitaneekka wolaytta dalgga manttiya ayssiyagaa Saamuu'eela Pola geetettees.

Wogga mittaa xaphuwan cora asati uttidosona. He uttida asatikka yaa'awu uttidaba masatoosona. Hegaa giddon seeraa naagissiya xaacee denddi eqqidi eta zoriiddi woykko tamaarissiiddi de'iyogee beettes.

issi aayiyanne deeshata bayzanawu giyaa efiidi de'oosona. hegeekka deeshata bayzanawu koyidoogaa besees giyaa efiidi.